Anisany manandaja eo amin'ny fiainana andavan'andro indrindra rehefa atao sakafo ny voankazo sy legioma. Eto dia hitantsika fa nisy sakay mena izay maromaro masaka tsara azy hoanina tsara.

Maro tokoa ny olona izay mipetraka amin'ny sisin-dalana. Izay trano baoritra sy miondana gony ary misy siny mavomavo.